Esibhedlela esikhulu umongikazi umhlaba isigulane I ijekiseni leli jekiseni liyivaccination kwezempilakahle ehlukeneyo eminenginengi njalo iyancedisa umzimba ukuthi uqine uzivukele

izandla ezibonakala zingezengane zihlanzwa ngamanzi amanzi ayimpilo amanzi ayagezisa amanzi ayancedisa ukuvikela imikhuhlane eminengi

Umongikazi labodokotela abakwazi imikhuhlane, bahlaba ijekiseni emzimbeni yalabo abazovakisinethwa kuleyo mikhuhlane.

Umongikazi we Epidemiology ubonakala elonana ephethwe ngumamakhe bayamelapha ngokumthontisela umuthi oqondane lokwelapha umntwana.

Nangu umongikazi abe epidemiology babonakala behlaba abantu mayelana leziqondane lokwe vaccination

Incwadi etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lezincane njalo lalapha okugcwele umphakathi efundisa ngokuhlanzeka lokuqakatheka kokuhlanzeka emzimbeni.

Umongikazi labodokotela bahlola isigulane kukhanya kukhona abakudingayo ngoba baphethe izisetshenziso zokufaka emlonyeni womuntu ukuze bekhone ukumthesta bemhlole umkhuhlane

Omama labobaba abehlukeneyo ngokufunda kwabo kulezi ezincedisa abagulayo abadinga usizo ngodokotela ngomongameli kuhamba ngokufunda kwabo

Omama labobaba abancedisa abantu abangezwa kuhle abangaphilanga njalo behlukene ngokufunda kwabo. Kulabodokotela labomongikazi.

Izandla ezigqoke amagilovisi alombala oyipurple, imithi ebekwe phansi etafuleni, imithi iyakhethwakhethwa.

Ujaha ubonakala eme empompini, impompi leyi ihlanza amanzi amanzi wona eqakathekike kwezempilakahle ukubana kungela manzi kuyabangela imikhuhlane eminengi.

Abantwana besikolweni semfundo. Badibene labaphathi bezikolweni labavakatshi kulesosikolo. Kukhulunywa ngeze health. Babukeka begezile bebahle abantwana.

Umama ongaphilanga engqondweni uyabonakala ngokungcola, uyabonakala ngokubambabamba idoti. Yena ufuna uncedo lwengqondo abathi imental health.

Ubaba okhanya engathi akaphilanga engqondweni. Ubaba udinga usizo lwengqondo. Njalo kufanele abone udokotela wengqondo.

Lapha indoda leyi ingcolile ayigezanga, ayihlanzekanga. Indoda leyi iyagula engqondweni bayibiza ngohlanya.

Ikhorido yesibhedlela esikhulu kakhulu lesi sibhedlela siyasiza abagulayo labangezwa kuhle emzimbeni lapha lalapha njalo siyancedisa impilakahle.

Isibhedlela esikhulu. Nangu umongikazi, ulabantu abangezwa kuhle abazodinga uncedo kulesi sibhedlela.

Udokotela welapha ingane ehamba lomamayo. Ingane kubonakala ukuthi ayiphilanga njalo idinga usizo lukadokotela.

Lesi yisibhedlela esikhulu eselapha imikhuhlane ehlukeneyo lemzimba engabe yephukile. Kubonakala kulomuntu e corridor ongabe elinde umongikazi kumbe udokotela

Udokotela uhlola umntwana omncane ufake isisetshenziso sokuthi amlalele esifubeni ukuthi inhliziyo yakhe itshaya okunjani.

Izigulane ezihlezi ebhentshini zilinde ukubona udokotela kumbe umongikazi ukuze zilatshwe izifo eziyabe zigulwa.

Izigulane ezilalisiwe ewadini elitholakala ezibhedlela ezinkulu izigulane zilalisiwe njalo zikhangelwe ngomongikazi labodokotela.

amajaha lamantombazana esikolweni sokufundela ukwelapha abagulayo lokukhetha imithi eqondileyo yokunika laba abagulayo ukuze besile emkhuhlaneni ehlukeneyo

Nanzi izifundi ze chemistry lemithi babheke imithi babheke ikhemistri ezenza leyo mithi ukubana ikwazi ukusiza abagulayo Ku health education laku health department.

Umbheda otholakala ezibhedlela ezinkulu. Umbheda lo ulamaviri. Lawa maviri ancedisa ukuthi omongikazi bekwazi ukuphusha laba abangasakhona ukuba bezihambele babaphusha becambalele phezu kombheda lowu.

Amabala awesibhedlela esikhulu, isibhedlela esikhulu eselapha imikhuhlane yonke lezifo zonke ezinengi ezihlukeneyo ezitholakala ezigulaneni.

Ibhakana elikhombisa uncedo losizo olungatholakala laboratory from oTB labo clinic encani labe biochemistry. Lokhu kusiza abagulayo behlolwe kwaziwe ukuthi babulawa yini ngempela.

Isibhedlela esincane kodwa esilosizo kwabagulayo. Sibonakala njalo silekiliniki ngaphakathi njalo siyenelisa ukuba lesitolo semithi.

Nangu umama use wardin elemibheda yezigulane esibhedlela esikhulu .Umama kukhanya uzobona ongaphilanga kuhle .Kumbe uzomthatha behambe .

Ibhilidi yesitolo semithi, ama customer ayathenga imithi. Ibhilidi lipendwe ngokuhlaza lokumhlophe. Ibhilidi le isiza abantu ukuthola uncedo lwemithi ehlukeneyo

Udokotela uhlola isigulane ukuthi igazi lakhe lingabe lile pressure eminjani, kuyabonakala lokhu ngesisetshenziso esingumtshina we bhiphi.

Umongikazi ubonakala ethatha igazi kupatient yakhe leligazi kukhanya kumele lihlolwe, lihlolwe izinto ezinengi lemikhulane eminengi.

Umongikazi lesigulane esibhedlela, umongikazi uphethe isisetshenziso sokuzwa ukuduma kwenhliziyo yesigulane ngokusibeka esifubeni sesigulane.

umuntu wesilungu iminwe yakhe ibambe i elbo yakhe kukhanya kukhona ubuhlungu abuzwayo ngakho ke kumele abone abe internal medicine

Umtshina omkhulu, otholakala esibhedlela esikhulu, lowumtshina kuyancedisa omongikazi, njalo labodokotela nxa behlola isgulane.

Isisetshenziswa esikhulu kakhulu esitholakala esibhedlela esikhulu lasemalaboratory. Lowo mtshina uyahlola umzimba womuntu nxa elalisiwe eceleni kwawo.

Isisetshenziswa esitholakala elabhorithori. Iwindi ngemva kwesisetshenziswana leso. Imiduli elamathayili emdulini. Intambo zamagetsi.

Omama ababelithileyo izivakatshi lomongikazi basewadini yesibhedlela esikhulu, kuyabonakala ukubana isibhedlela lesi ngesokubelethela.

Isisetshenziswa esingumtshina ezibhedlela ezinkulu. Lesi sisetshenziso siyandedisa omongikazi njalo labo dokotela ukuze bekwazi ukuhlola abagulayo

Isisetshenziswa sesibhedlela esihlola ingane nxa isaphakathi kukanina esiswini . Lokhu kuncedisa udokotela ukuhlola ingane esiswini sikamama wayo.

Isisetshenziswa sabomama esokuhlola ukubana angabe ezithwele na lesi sisetshenziso sitholakala ezitolweni yemithi lezibhedlela.

Izisetshenziswa ezinenginengi ezehlukeneyo. Lezi zisetshenziswa zincedisa odokotela labomongikazi ukuhlola abangezwa kuhle. Izisetshenziswa lezi zenza imisebenzi yabodokotela ibelula.

Isisetshenziswa isingumtshina omkhulu kakhulu esitholakala ezibhedlela ezinkulu. Izesetshenziswa lezi ziyancedisa odokotela labo mongikazi ukwelapha abaguli.

Isizetshenziso esincedisa abangakwanisi ukukuzihambela bodwa ngenyawo zabo, njalo lesi sisetshenziso sitholakala ezibhedlela. Ziphiwa bonalabo abangakwanisi ukuhamba ngenyawo zabo abasaphola.

Izisetshenziswa ezitholakala ezibhedlela ezikhulu. Leyi imitshina ngeyalezinsuku, iyancedisa odokotela ukubana bekwazi ukuhlola abantu abagulayo.

Isisetshenziswa esitholakala ezibhedlela lemakilinika, lezitolo zemithi. Lesi sisetshenzisa siyahlola umzimba ukubana uyatshisa okunganani.

Iphiyano eyi pinki eyithoyi yabantwana ukuze bekwazi ukuyidlalisa bedlala izingoma. Nansi lesitulo sakhona siyabonakala simile phambi kwe piyano ukuze abantwana bakhonu ukuhlala phezukwaso.

Lesi yisisentshenziswa esitholakala ezibhedlela kumbe ezitolo zemithi. Isentshenziswa lesi sincedisa ukubana idolo likwazi ukuthi lihlale endaweni eyodwa ukuze umuntu akhone ukuthi ahambe.

Isisetshenziso esikhulu kakhulu esihlola into ezinengi emzimbeni yalaba abangaphilanga isisetshenziso lesi sitholakala ezibhedlela ezinkulu ukuze senelise ukuhlola abagulayo

Izisetshenziso ezitholakala ezibhedlela ezikhulu kakhulu. Imitshina ekhona ukulapha abagulayo noma ukubabheka ukuthi bayaphila na.

Isisetshenziso esitholakala ezibhedlela ezinkulu. Lesi sisetshenziso siyenziwe ngensimbi langeplanka. Sinceda ongezwa kuhle physically emzimbeni.

Imithi yokuginya emlonyeni lemithi yokuhlatshwa emzimbeni. Nansi inalithi esetshenziswa ngudokotela ukuze akhone ukuhlaba emzimbeni womuntu emelapha isifo.

I wheelchair yistulo esilamavili esincedisa abangezwa kuhle emzimbeni noma abangakhoni ukuthi bezihambele ngezinyawo zabo. Nxa behlala esitulweni lesi abathi Yi wheelchair uyakhona ukufuqwa umuntu lowu aye lapho lalaphaya okumele aye khona.

Izisetshenziso ezihlukeneyo ezensimbi ezitholakala ezibhedlela ezinkulu ezincedisa odokotela ukuze belaphe oyephukileyo .

Izisetshenziso zakulezi insuku ezitholakala ezibhedlela ezinkulu naso esinye siyabonakala ngesihlola amathambo emzimbeni womuntu

Isisetshenziso esiyi computer esitholakala ezibhedlela ezinkulu ezelapha izifo zonke ezihlukeneyo ebantwini sibanjwe ngudokotela.

Amaphilisi, imithi yalezinsuku, ahlukene ngesayizi, ahlukene ngokwelapha, ahlukwene ngombala.

Imithi eminengi ehlukeneyo imithi leyi ichayiwe imithi leyi itholakala ezitolo zemithi kumbe ezibhedlela njalo imithi leyi iyelapha imikhuhlane eminengi.

Imithi yakulezisuku okuthiwa yi Amoxicillin . Imithi leyi iyaginywa inathiswe ngamanzi . Imithi leyi iyancedisa umzimba ukulwa lemikhuhlane eminenginengi.

Umuthi we gastric oncedisa idigestion loma umuntu obulawa yinyongo. Lowu muthi ungumuthi wakulezi nsuku usuguqukwe emithini yesintwini.

Igabha lemithi yalezinsuku. Imithi leyi iyancedisa kwezemikhuhlane eziqondane legazi. Lithi lona lilamaphilisi angu90 aginywayo phakathi.

Imithi yalezi insuku ikhanya isezitolo zemithi, njalo yimithi ehlukeneyo ngoba imithi ilapha izinto ezehlukileyo.

Umuthi walezinsuku okuthiwa yivisini aleji. Iyelapha amehlo alumayo. Iyenelisa ukubulala imkhuhlani lezibunguzwana ezisemehlweni.

Imithi yalezi insuku leyi imithi itholakala ezitolo zemithi ezibhedlela lasemadolobheni imithi le imnengi njalo iyenelisa ukwelapha imkhuhlane eminengi

Imithi eyehlukeneyo yalezi insuku, etholakala ezitolweni zemithi yalezi insuku eyelapha imkhuhlane lezifo ezinengi ebantwini abangaphilanga.

Imithi yalezinsuku, ehlukeneyo, njalo yelapha imikhuhlane lezifo ezihlukeneyo. lmithi leyi iyabonakala, ukuthi ivela ekhemesti kumbe esitolo semithi.

Imithi yalezinsuku ehlukene lemithi yesintwini okuthiwa yi paxlovid pfizer. Leyimithi itholakala ezitolweni zemithi. Njalo imithi leyi uyithenga ulayelwe ngudokotela.

Imithi eminengi eyalezi insuku elapha izifo ezehlukeneyo ezinengi kwabagulayo. Imithi etholakala ezitolo zemithi abathi i"Pharmacy ".

Imithi yalezinsuku yehlukene lemithi yesintwini njalo yona iselapha izifo ezihlukeneyo.

umuthi wakulezi insuku ibhenadlil uyenelisa ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni womuntu njalo uyatholakala ezitolo zemithi lasezibhedlela

Imithi eyelapha imikhuhlane lezifo ezihlukeneyo ngumuthi wakulezinsuku awufani lemithi yesintwini kodwa lowu ngosuvuthiwe wakhona.

Umuthi walezinsuku wabantwana okuthiwa yibhenadini. Umuthi lowu welapha izifo ezitholakala ebantwaneni abancane, njalo baphiwa ngendlela yokumezha.

Imithi eyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo yakule nzinsuku leyi igamalayo kuthiwa yi levocetirizine iyelapha izinto ezihlukeneyo emzimbeni womuntu

Nanka amajaha akhanya eqinile amajaha adlala ibhola babonakala belungiselela umdlalo wabo njalo babonakala bejabulile

Imitshina lezisetshenziswa ezitholakala ezibhedlela ezinkulu. Zisetshenziswa ngumongikazi labodokotela be opharetha umuntu.

Umongikazi esibhedlela esikhulu kakhulu, uhlola isigulane i"BP' noma itshukela. Umongikazi uphethe izisetshenziso ezisetshenziswa ukuhlola leyi mikhuhlane.

Udokotela ume eceleni kwemitshina eminenginengi ehlukeneyo. Leyi imtshina iyancedisa odokotela ukubana bekwazi ukuhlola abagulayo ukuze bebekwazi ukuthi beqalele ngaphi ukubelapha.

Omongikazi bagqoke i- protective clothing yabo. Kuyabukeka ngama mask lezingwane ezilegilasi phambi kobuso njalo bakhanya bezimisele ukusebenza labagulayo.

Indoda ebilenyawo ezibuhlungu ezingasasebenzi ilomongikazi eyincedisa ukuba ikhone uthi iesesayize ukubana ikhone ukuhamba futhi ngenyawo zayo

Amajaha lamantombazana emfundweni ye 'health' babukeka bethokozile, bejabulile, bagqoke amalebhukhothi amhlophe.

Umongikazi uyasibonisa emsebenzini wakhe lapha ukubana izithelo ziyancedisa emzimbeni ukuze ikwanise ukulwa against imikhuhlane eminengi.

Umongikazi incedisa isigulane. Isigulane nanso sicambalele embhedeni wesibhedlela esikhulu kuyabonakala ukubana isibhedlela lesi sikhulu ngemitshina begcwele amagetsi ngemva kwayo.

Isitolo esikhulu esithengisa imithi, imithi le ikhona ethengwa ova ekhawunta, ikhona njalo eprescribhwe ngudokotela .

Imithi yakulezinsuku eminengi ehlukeneyo njalo ibonakala isesitolo semithi. Leyi mithi iyelapha imkhuhlani eminengi.

Imithi yakulezi insuku eminenginengi eyelapha imikhuhlane ehlukeneyo, ichayiwe lapho okubukeka engathi yisitolo semithi. Leyimithi iyakhona ukusiza abantu abangezwa kuhle.

Isitolo semithi eminengi kakhulu yokwelapha izifo ezinengi kakhulu njalo ezehlukeneyo ithengiswa ezitolo lezi.

Imithi emnengi eyehlukeneyo elapha izifo ezinengi ezihlukeneyo esitolweni semithi njalo kubonakala kule 'calculator' eyoku 'adder' loku "thamuza" izimali kumbe ama 'dosage' ama 'patient'

Lesi yisitolo semithi eyehlukeneyo imithi eyelapha izifo ezehlukeneyo ebantwini njalo lesi sitolo semithi sibonakala sivalavalwe kuhle ngamahlamvu aluhlaza

Nansi imithi yalezinsuku iBenylin Kanye lezinye ezokukhwehlela. Zinengi imihlobo zelapha ukukhwehlela esifubeni. Ziyelapha kakhulu.

nanti ibhakana lekiliniki le phamarcy isitolo semithi ibhakana liyakhombiusa okutholakayo esitolweni lesi semithi imithi eyelapha ukuhlukana kwemikhuhlane

Isitolo esihle esikhulu semithi siseceleni komgwaqo. Abathengi bayakhona ukuthenga imithi ehlukeneyo kulesi isitolo.

Isitolo esikhulu esilemithi eminengi ehlukeneyo. Leyo mithi iselapha izifo ezinengi zehlukeneyo , ebantwini abagula izifo ezinengi njalo ezihlukeneyo.

Ukudla kwabantwana abancane lemithi ezitolweni zemithi kubonakala kucayiwe emashelufini kucayelwe abakudingayo ukuze benelise ukunika abantwana babo.

imithi eminengi elapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo ichayiwe okubukeka kuyisitolo semithi. Leyimithi iyancedisa ukuze umuntu asile masinya.

Isitolo esikhulu semithi eminengi ehlukeneyo, njalo leyo mithi iselapha izifo lemkhuhlane eminengi kakhulu. Kubukeka kukuhle phandle kuvele kupakwe izimota phansi kupheviwe ngamatshe odaka.

nansi isitolo semithi njalo sibukeka sisihle bakhona abathengayo phakathi imithi ehlukeneyo eyelapha im ikhuhlane ehlukeneyo kuyabonaala njalo ngobuhle bezimota lama pavement paths

Leyi yimithi eyelapha izifo ezihlukeneyo esesitolweni semithi njalo layo ihlukene ukwazi ukwelapha abantu izifo zabo ezitshiyeneyo abazigulayo.

Umhlangano omkhulu kakhulu owabantwana abazofunda kulaba abavele bemele eziqondane lezokugcina kumbe ukwelapha abagulayo ukuze belunge.

Amajaha lamankazana besikolweni emhlanganweni wokumela lezi eziqondane lo kuncedisa abagulayo labavele beyelapha abagulayo.

Amantombazana amathathu bahlezi ebhentshini bayafunda incwadi yesikolo nampo bakhangele omunye uyabobotheka.

Ujaha lo nkazana ababonakala bethandana bebobotheka behlekelela becambalele phezu kotshani obuluhlaza.

Untombazana wenza iyoga ukuze umzimba wakhe uhlale uphefumula kuhle, njalo uhlale uqinile. Kumbe ulungiselela umzimba ukuze ukwazi ukwenza imsebenzi ehlukeneyo.

Isisetshenziso segetsi esitholakala esibhedlela esikhulu. Siyabaonakalisa ukuthi sisebenzisa ugetsi ukuze sikhone ukwelapha abantu abagulayo.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza lesi sihlahlana singumuthi esintwini njalo lesi sihlahlana siyancedisa ukwelapha abangezwa kuhle.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza. Lesi isihlahlana singumuthi esintwini, njalo siyelapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza. Lesi sihlahla singumuthi esintwini. Njalo lesi sihlahla siyelapha imikhuhlane eminengi eyehlukeneyo.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza lesi sihlahlana siyelapha imikhuhlane eminengi nengi ,singumuthi lesi sihlahlana esintwini.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza. Lesisihlahlana singumuthi esintwini njalo siyancedisa imikhuhlane eminengi ehlukeneyo.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza. Lesi sihlahlana singumuthi njalo siyelapha imikhuhlane eminenginengi. Lesi sihlahlana sikhona, siyatholakala esintwini.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza layi pink. Lesi isihlahlana ngumuthi esintwini, njalo siyancedisa ukwelapha imikhuhlane eminengi ehluyehlukileyo.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza singumuthi esintwinj njalo lesisihlahla siyancedisa ukwelapha imikhuhlane eminenginengi ehlukeneyo.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza. Lesi sihlahla singumuthi wesintwini njalo selapha imikhuhlane eminenginengi.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza singumuthi wesintu njalo lesi sihlahlana siyelapha imikhuhlane eminenginengi.

Imithi yesintwini ebonakala ikhula emhlabathini yona isiba ngamahlamvu aluhlaza, iyelapha izifo ezehlukeneyo

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza. Lesisihlahlana singumuthi wesintu njalo lesisihlahlana siyelapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo.

Amahlamvu esihlahlana esiluhlaza. Esingumuthi esintwini. Njalo umuthi owelapha imikhuhlane eminengi ebantwini abangezwa kuhle.

Izihlahla ezinengi eziluhlaza ezingu muthi wesintwini izihlahla lezi zelapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo eyabe igulwa ngabantu.

Utshani olulamahlamvu aluhlaza olungumuthi wesintu umuthi oyelapha ezifo ezinengi ezihlukeneyo emzimbeni womuntu

Amahlabvu aluhlaza, imithi yesintwini lezi izihlahla ziyancedisa umuntu ogulayo njalo ziyelapha imikhuhlane eminenginengi.

Imithi ehlukeneyo ichayiwe njalo leyimithi ngeyasesintwini .Imithi le iyelapha imikhuhlane eminengi nengi njalo iyancedisa imizimba ukuthi iqine.

Nangu ujaha ukhanya ebambe isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esingumuthi wesintwini. Kukhanya ujaha lo uyazazi izihlahla lezi lokulapha kwazo ukuthi zilaphani.

Isitolo semithi esilemithi eminengi njalo imithi leyi iyelapha izifo lemikhuhlane eminengi ehlukeneyo. Zitholakala esitolo semithi.

Imithi ehlukeneyo ngendlela yokwelapha abagulayo. Yimithi yesintwini ihlukene ngekhala langokusiza abagulayo.

Nansi iforever ACTIC sea umuthi wakulezinsuku. Umuthi lowu uyelapha umkhuhlane othile, oyabe ukhona emuntwini oyabe ewugula.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza, lesi sihlahlana singumuthi esintwini njalo lesi sihlahlana siyelapha imikhuhlane eminenginengi.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza. Lesisihlahla ingumuthi esintwini, njlo lesisihlahka siyancedisa ukwelapha imikhuhkane eminengi, etshiyatshiyeneyo.

Imithi yesintwini eminenginengi, ehlukeneyo. Leyi mithi iyancedisa imizimba ukubana iqine, njalo eminye imithi leyi iyapholisa umzimba ongezwa kuhle.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza lesi sihlahlana singumuthi lesi sihlahlana siyelapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza. Lesi sihlahla singumuthi esintwini, njalo lesi sihlahla siyakhona ukwenza imithi yakulezinsuku njalo futhi siyelapha imikhuhlane eminenginengi.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza. Lesi sihlahlana, singumuthi esintwini, njalo lesisihlahlana, siyelapha imikhuhlane, eminenginengi etholakala ebantwini.

Amahlamvu aluhlaza abukeka engumuthi wesintwini wokulapha izifo ezinengi ezihlukeneyo eziqondane laleso sihlahla.

Isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza. Lesisihlahlana, singumuthi wesintu. Siyancedisa ukwelapha, imikhuhlane eyehlukeneyo,

Nansi isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza leso sisihlahlana singumuthi esintwini njalo selapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo egulwa ngabantu

Isihlahlanyana esiluhlaza esingumuthi esintwini sitshenziswa ngamatraditional healer labodokotela labomongameli bayazazi izihlahla lezi ngokufunda kwabo.

Iluba elila mahlamvu aluhlaza. Leli luba lingu muthi wesintwini. Njalo leli luba lelapha imkhuhlane eminengi eyehlukeneyo.

isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza isihlahlana lesi singumuthi wesintu njalo siyelapha umkhuhlane ohlukeneyo

isihlahlana esilamahlamvu aluhlaza singumuthi esintwini siyelapha imikhuhlane eminengi njalo siyavikela siyavikela ku malaria edalwa yiminyane

Isihlahlana esiluhlaza esingumuthi wesintu esidalelwe ukwelapha izifo lemkhuhlane ehlukeneyo

isihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza lesi sihlahla singu muthi wesintwini selapha imikhuhlane eminengi ebantwini abangezwa kuhle